Ame geɖe do awu yibɔ eye wo le ekuteƒe. ame aɖewo. Ame geɖe nɔ avi fam eye aɖaka le wo gbɔ. Ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe si nɔ avi fam la gbɔ.

Amewo le dɔ wɔ le woƒe abɔ me. Aɖaka le ŋu. Wokpɔ wotu nu ɖe aɖaka me. Eke le me. Nuɖuɖ si wotrɔ la ɖaka me. Wodo afɔkpa eye nyɔnu eve le afi ma.

Ŋutsu aɖe, ŋutsu aɖewo le xɔ tame le dɔ wɔm eye wodo woƒe awu vovovo. Woƒe amadede anɔ abe ama…ama mumu ene ɖewo nɔ anyi eye ɖewo tsitre eye woɖɔ kuku hã eye wole dɔ wɔm le xɔ tame.

Ŋutsu etɔ̃ si tɔ ɖe gakpo aɖe gbɔ. Wole dɔ wɔm le gakpo la nu. Wodo asiwui eye woɖɔi kuku hã eye woɖɔi gaŋkui ɖe enu elabena wole edɔ wɔm.

mekpɔ ŋuɖuɖu aɖe si abladzo atadi sabala mɔlu kple ayi woɖa koklozi hã le edzi eye enye nuɖuɖu si ame naɖu akpo lãmesē

Dzo bi aƒewo kple ŋuwo eye dzo bi te…afi siwo wowɔna ŋuwo hã le. Amewo le mɔto eye agadzudzɔ hã nɔ bibim. Eŋu siwo katã bi la, womate ŋu agaza wo o elabena, wo dome gblẽ.

Le ami dzraƒe la, ŋuwo le afi ma eye mɔwo hã le afi ma, amewo va ami dze ge eye nunoƒe hã le afi ma, nyɔnu aɖewo be yewoatso mɔ me eye sukuvi aɖewo hã be yeoawoatso emɔ me, ŋu si ƒe amadede le abe amadede ʋi eye amadede bubu hãe nye amadede mumu

Ɖeviwo nɔ anyi ɖe ɖoɖi dzi eye kotoku le wo gbɔ. Nuɖuɖu rɔbawo katã le wo gbɔ. Wodo afɔkpa. Woƒe awuwo ƒo ɖi eye ɖe ŋgo hã le wo gbɔ. Ɖewo le nu kom.